Pilastiki geetettiyaa piraashshiyaa pilastiki piraashshiyaa getettiyaagee hagee i aybippe merettiyaabesha. daro assaassi eray destennee lekka hagaamalabakka medhdhi medhdhidi asaassi bayzzidi banttawu go"ettoosonatennee. biittaa bolli eranchcha asay bessiis.